wannan hoto yana nuna kabila ne na yaren ibo ya nuna um yana nuna yanda suke yi rawa ne da kaɗe kaɗe na al'adun su in zasuyi wannan al'ada nasu sukan yi shiga ne na musamman yayinda zakaga mazajensu sun ɗaure sun ɗaura zani ko kuma wani de abu wanda zasu sa akuku um a kwankwason suka sami farin yadi ko leshi ko farin leshi sai su ɗaura a kwankwason su su sai su sa kum murjani a wuyan su yayinda matayen su kuma sukan ɗaura zani da riga da da gwargwaro suma susa murjani a wuyan su zakaga sun um sai mutane kuma daga wurare daban daban sukan fito su fito kan kan um kan hanya zo kallon su suna wannan raye raye nasu da al'adu nasu suna yanayi yanda suke al'adan nasu maza sukan tuɓe sukan tuɓe ba ba riga ajikin su sai dai wannan murjani dake wuyan su sai su fito ana ta kaɗe kaɗe wasu na bushe bushe su kuma suna suna yin raye raye akan titina suna tashewa suna rawa suna rawa suna um su juyi suna yayinda zakaga cewa kowa da wa ke wannan kabila idan yaji ki um wannan tashe na kiɗan za'a cewa duk inda kagansu kakan gane wannan ne yaren ibo ne sakamakon yadda rawa sukeyi ya fita daban da sauran abubuwa nasu komai nasu daban yake da yanayi aladan su to har zakaga har sarkin nasu yana yakan um yakan rike gashi na wani dabba a hanun shi wanda yake nuna cewa shi yare ne na wannan ɓangare na ibo sannan idan suna wani ma sha'ani wa na aure shima sukan suna da wannan salo na irin wannan nuna wannan al'ada nasu na wannan um raye raye da kuma kaɗe kaɗe zasu fito kan titi ne suyi ta tafiya suyi dogon tafiya suna rawa na juyi kuma kayan kaɗde kaɗen nasu abubuwa ne wanda ya shafi irin su um jarka da kuma abubuwa wanda akan sa ƙarafuna wanda akan sa ma dawakai a ƙafa wanda yake bada wani wani ƙara daban wanda sukan ɗaura a ƙafafuwansu ne suna bubbugawa shine yake bada wannan ƙaran shine yake nuna cewa wannan kabila na Ibo ne.

um wannan hoto yana nuna mutane na wani gari ko unguwa wanda suka taru suka haɗa kawunan su domin suyi taro na gaggami domin tsaftace muhallin su da wuraren kwanikan su idan kuka duba da kyau zaku ga cewa ga mutane nan sunyi shiga da wasal riga wanda ake ɗora ta a saman kaya iji ɗaya wanda yake nuna cewa suna sun taro ne musammam domin aiwatar da aiki ko kuma um ko kuma taro domin tsaftace muhallin su da wuraran kwanannakin su idan kuka lura ah da hotan zaku ga cewa ga su nan wasu ɗauke da Shebir wasu Fatanyo wasu kuma Adda domin sassare manya manyan ciyayi da ka ƙananin su domin su tsaftace wuraren kwa kwanki kwanan su ah daga bisani ga wasu can suna tattare ciyawar da aka sassare domin su kwashe shi su kai shi gefe in ya bushe su ƙona domin kaucewa ƙanana da mai manya manya cututtuka wanda zai iya afko musu ko yaran su ah kamar irin su cutan cizon sauro da kuma wasu irin manya manyan mayagun dabbobi kamar irin su maciji dasu sauran irin su kasa da su kunama wanda wa'yan nan kwari sun suna ɓuya ne a cikin irin wannan wuri da ya zama cewa yayi sunkuru wanda kuma cizan su ga ga yaran su ba ƙaramin illa bane zai iya cutar dasu wanda hasali zai kai iya kai su ga halaka dan haka sukayi taro su kai haɗa kawunan su, su zo su gyara nan, su tsaftace muhallin su, su kau da wa'yan nan manya manyan ciyayi daka wuraran kwanannakin su wannan shine taro da wannan mutane suka yi shiyasa zaku gansu gasu nan kowanne da aikace aikacen da yake a wurin

wannan hoto yana nuna wasu yan fashin daji ne ko yan fashi da aka kamosu suna zaune ga maka mai nan su bindiga manya manyan bindigu da kananinsu da sauran miyagun makamai gayi nan an zazzaunar dasu yayin da suke saurare ko jira na hukuma domin su zo su gabatar da su da kuma irin makamai da aka kamasu dashi da sunayen su wanda hukuma sune suka san wannan makmai da saurasu wasu daga ciki gasunan suna zaune suna boye fuskansu basu bukatar ko wasu su gane su sabida irin mumunar aiki da aka kamasu sunayi wannan yan ta'adda ne wanda suke zuwa suyi fashi da makami su nuna wa mutum makami su karba masa dukiya ko kuma su kashe shi ma daga qarke ko wasu kuma daga cikinsu sukan je su tare daji ne su sace mutum suje su ajiyeshi domin su bukaci wasu kudade daga hannun yan uwansa wa yan nan a yanzu haka wa yannan an kamasu ne suna hannun hukuma ita kuma hukuma ta aje sune tagama bincike akansu daga bisani kuma hukuma zata dauke su ta miqa su gaban hukuma domin a gabatar musu da shari'a na wanda da ga qarke dukan su nan daya bayan daya kowanne zai zai fuskanci hukunci daga hukuman na gobnati em daidai da abunda ya aikata kuma kowanne za'amishi bayani zai bayanin abunda ya aika ta zakuma a gbaatar da shi a gaban alkali alkali daga qarke shine wanda zai yanke masa hkunci wanda wannan hukunci shine za'a yanke masa daidai da abunda ya aikata

Wannan hoto ya na nuna wato kayan kidda ne na qabilan Edo wanda wannan kayan kidda wanda mu ba mu saba da su ba wanda um jama'u wurin qasar Benin ne na kudu maso yamma a Nijeria su ka fi amfani da shi tun a wannan kayan kidda ya dau ya dadde wato tun karni na ashirin wannan abun kidda ya ke wanda kuma wannan abun kidda a kan, anyi, a kan hada shi ne da tsunkaye wato sanduna a kan sa shi kamar guda takwas um a cikin shi zai sami um um wannan zare ko kuma irin roba wanda zai ruka bada kara sai a, sai a ruka kamo karkin kowane ice ana sawa ana sa shi sai a hada shi da ai'nihin wannan ai'nihin kuku dun wanda shi ne zai ba su daman su na kadda wa ya na kuma ba su wato sound, wato kara da suke so shi shi wannan abun kidda ya na, suna amfani da shi ne wajen kamar isar da sako ko magana na yaran su na su wannan mutanen bangari na Edo state Edo wato jambodin Edo su na amfani da shi ne gurin isa da bayanai ko magana wani lokaci kuma su kan yi amfani da shi ne wajen waqe waqe da kadda kadde na al'adun su kuma ya na da dumbun tarihi a wannan bangari na su, masamman mu a nan Nijeria um can wajen kudu maso yamma su, su ka fi amfani da irin wannan ma kaddin kuma ya na amfani ta bangari biyu ne um da kidda da waqa wato rayeraye da kuma isar da magana da suke so su gaya ma junan su wannan shi ne wannan hoto ya ke nusarshe mu

Wannan hoto idan muka lura za muga ƙudi ne aka zubashi a... Tire Gasunan Wannan yana nuna Al'ada ne...... Na..... biki Wato na yarabawa Wanda idan suna yin wannan biki Da ango da amarya Zasu fito A sah Wani Kwano Ko Paranti Wanda ƴan uwan su kuma zasu, za'a sa masu rumfa Zasu zauna A wannan rumfa Zasu su, kowane dan uwa Ta dangin uwa ne Ko dangin uba ne Kowa zai fito ya rinka nuna bajinta irin nashi!, Ta hanyar Sama ango Da amarya A irin wannan sha'ani da suke yi Shi wato Shi mai gabatar wa Zai fara gabatar da ɓangaren amarya Inda ya gabatar ɓangaren amarya Dangin amarya zasu fito su nuna irin Soyayya da suke ma wannan amarya Zasu fito su dinga liƙa mata kudi Ko kuma su rinƙa saka kudi ah Wannan paranti da aka aje Ko botiki Zasu rinƙa saka mata kudi Yayin da aka gama da bangaren ango Za'a koma ɓangaren amarya Itama amaryan Zasu fito Suma suzo su nuna wannan bajintan Kowa mai naira ɗari Mai ɗari biyu Mai ɗari biyar mai dubu ɗaya Kowa zaizo ya saka nashi Daka nan kuma za'a kira ƙawayen amarya Da abokan ango Wannan duk ana yine Suna yin wannan al'adan ne Domun kowa ya gane irin Masoyan shi Da yake tare dasu! Sannan Daga ƙarke Idan aka gama wannan, suka gama wannan al'ada nasu na tara wannan kudi Shi wannan kudi da aka tara Na amarya da ango ne Bayan an gama tara wannan kudi, Za, Sukan fito da abinci irin na al'adan su kala kala Amma sukan yi abinci kamar irin na........... Wasu, Wasu ƙabilun daban Domin ba kowa ne ke cin abincin Umm ƙabilar suba Wannan shine Taƙaitace game da wannnan hoto

wannan hoto yana nuna kayan kiɗa ne da al'adu na mutanen Oyo wanda su ne ƙabilan Obomoso na arewacin Najeriya arew kudan ahh yammacin Najeriya kuma su wannan ƙabila da wannan kayan kiɗannasu ya samo asali ne tun ƙarni na sha bakwai wanda mutanennan suna da al'adu kala-kala kuma su wannan masu masu wannan al'adan suna da suna yin wannan kaɗe-kaɗenne kaɗe-kaɗe ne ta hanyoyi guda biyu. Na farko su kanyi kiɗanne idan wani biki na su na naa al'adan su ya taso su kanyi amfani da wannan gangunan su ke kiɗa. Sai kuma abu na biyu suna yin amfani da gangunan lokacin da aka sami faruwan wani abu a ɓangaren su na ss za'a sadaukar da wani abu in suna buƙatan? wani abu da suke nema al'adan su na amfani da wannan ganguna suy kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye. yayin da Masu kuɗi wato attajiran cikinsu su kan taru a guri su kuma su zagaye su suna waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye su kuma suna me kuɗi a cikin aljihunsa ze riƙa cirowa yana sa musu suna zagayawa su subi nan, subi nan wannan ya ɗauko ya basu, wannan ya ɗauko ya basu wasu daga cikin su su kan ɗauko makami irinsu gariyo ss su sa a kafaɗan su su na tafiya a kan titi abin kiɗannasu kala biyu ne, akwai wanda yake kaman ƙwarya ne a kan samu sai a rufe ta da wani kyalle me zare-zare wasu na buga ganga, wasu kuma su kan ɗan sa wasu ƙwallaye a cikin abun wanda shine ke bada ƙaran da suke buƙata suna karkaɗawa, suna karkaɗawa wasu kuma na kaɗa ganga suna yi suna tafiya suna bin titi, suna rawa. suna wannan waƙe-waƙe nasu su kan kuma in zasuyi wannan abin su kan yi shiga ne makaɗan su kan sa kaya ne iri ɗaya wanda ze nuna cewa wa'yannan su ne makaɗa na wannan ƙabila na wannan yare

wannan ya na nuna yanda kabilan yorubawa suke sa lokaci na bikin su yayin da shi ango da amarya zasu zo gaban shi watau shi shugaban su watau me sa wannan lokacin na aure shi da ango da amariya za'a ga su sa gwiwan su a kasa su sugunna a gaban su yayin da bangare na amariya da kuma bangare na ango ko wane zai zo ya zauna su bangaren na ango za su gabatar da kan su gaban ga iyayen amariya da bukatun su na neman auren wannan yarinya na su daga nan ne su kuma iyayen yarinya zasubasu adadin ababa da su ke bukata a gurin wasu dangin ango yayin da za su gabattar musu da abubuwa irin su um sarkan wuya da gishiri da doya manya guda hamsin ko guda dari da kuma jerrycan zuma da Qu'rani ko kuma littafi na annabi Isah ya danganta da yanayin adinnin da kake bi sai kuma za'a kawo kayan lambu masu kyau daganan sai kuma za'a ba da zobe watau wannan zobe shi ne zoben sa rana saijerrycan burkutu da lema da kifi busheshe da suga da jerrycan na mai gyada da bunsuru ko sa'a sai goro ko kuma namijin goro duk wannan zai zauna a cikin takkadan su za su zo da shi na ango da kuma na neman aure da kuma takkada da suke badawa na wato kudi da zasu bada a cikin takkada daga bangaren ango na wannan list din abubuwa da aka bukata daga nan kuma su dangin amarya za su bukaci lokaci da suke bukata a yi wannan biki yayin da za'a fara tattaunawa bangarori biyu da bangaren ango da bangaren amarya

wannan hoto yana nuna yanda ƙabilan hausawa sukeyin gini tun daka ƙwaba ƙasa yayin da tun farko ita kanta ƙasad da ake gini da ita tana da ƙa'idoji yanda sukeyin ginin nasu domin ƙasan tai inganci a jikin ginin sukan ɗauki lokaci suna bawa wannan ƙasa ruwa kuma a wurin ƙwaɓa ƙasan sukan sa mata kashin doki ko kashin jaki ko kuma yayin shinkafa wanda waƴannan abubuwan idan sukai wani adadi a cikin ƙasan sukan ruɓe shi kuma wannan ruɓewan da yayi anayi ana juya ƙasan anayi ana juya ƙasan yakansa ƙasan tayi danƙo idan tayi danƙo idan akazo ɗora gini sai wannan ginin yayi ƙarfi idan suka zo fara wannan gini idan suka haƙa tushan gini sukan fara sa bulo ne sukan fara sa ƙasanne ɗanye a ƙasa sannan sai sufara sassaka bulo wato in suka sassaka wannan tubali sai sufara bi suna ɗaurawa suna jajjerawa yayin da sukan raba kawunansu lokacin wannan gini domin shi ginin yana da banbanci da ginin da akeyi yanzu na zamani domin shi wannan gini na ƙasa baya buƙatar akai wani adadi mai tsawo yayin da idan ya kai wani adadi nauyi yakan mishi yawa ya faɗi dan haka sukanyi shine da hikima da kuma dabara gurin ɗaura wannan gini yayin da shi wanda yake taimakama shi magini yana ɗiban ƙasane ya mulmulata a hannunshi ya riƙa jefa mishi shi kuma wannan magini yana karɓan ƙasannan yana sawa yayin da inzai sa wani bulan asaman wani yakan mishi nuni da cewa ya ɗan jirashi ya gyara nan gurin ko kuma ya daidaita nan gurin idan ya gama zai buƙata daga gare shi ko wanne maginin haka zai dinga yi zai dinga yi har yakai lokacin da zasu kai adadin da suke so su tsaya na wannan gini wannan shine taƙaitatcan bayani game da yanda wannan hoto yake bayani.

Wannan hoto yana nuna gini ne na ƙasa wanda a ka yi shi da jar ƙasa da kuma duwatsu. wannan gini gini ne mai ɗumbun tarihi a ƙabila ta Yarbawa wannan kuma ginin yana Yana can Arewacin Najeriya ne can ɓangaren Yarbawa kenan wanda masu kuɗi na wannan al'ada da maginan su na wannan zamani su suka gina wannan gini um ko su kan gina irin waɗannan gidaje a lokacin su kuma su kan gina shi ne da laka wato ƙasa ta yamɓu wadda ta ke da danƙo kamar yadda wannan hoton na sama yake nunawa sannan ƙauyuka da dama a wannan ɓangare ko wurare na wannan ɓangare na na wannan ƙasa Najeriya wanda ya ƙunshi Yarbawa da gine ginen su musamman gini na ƙasa suna amfani ne da kaya na al'ada wato kaya na gargajiya wanda da shi ne suke amfani su su zana wani a abu da suke buƙata ya fita a jikin wannan ginin sakamakon cewa shi ginin yana ana amfani da yamɓu ne wato ƙasa mai danƙo to a kan iya juya ai azan duk wani abu da ake buƙata to suna amfani da wannan da sauran wasu kayayyaki nasu na al'adan su domin su fitar su zana irin duk wani irin kala na? launi ko yanda su ke so wannan kalan gini ya kasance su kan iya mai da shi da irin wannan ƙasa da suke amfani dashi wurin um ginawa wannan irin gine gine ne masu tarihi da kuma sun jima sosai a ɓangaren Yarbawa tun tuni suna amfani da irin wannan gine ginen amma a wannan lokaci duk wanda ka ga an an rufa saman gidan an sa mashi kwano to wannan yana nuna cewa wannan mutumi attajiri ne na wannan ƙauye ko kuma alƙarya wannan shine taƙaitaccen bayani na wannan hoto

Wannan hoto yana nuna wani waje ne babba na shaƙatawa um ɗakunan kwana na kuɗi dake ƙasar jahar Legas wanda wannan wurin kwana da wurin shaƙatawa ana kiran shi da suna tauraro biyar shi wannan wajen kwana na manyan attajirai ne da masu kuɗi su kan iya zuwa wannan guri domin su kwana ko kuma su shaƙata a wannan hotel din yana da ƙaton wajen wanka da wurare daban-daban na ƙawa da more rayuwa wanda a gurinn akwai manya-manyan benaye wanda yana da hawa-hawa-hawa ga su nan wanda yana da girma sosai da kuma na'urori wanda duk inda ka shiga ana kallon ka a wannan gini wanda ake kiran shi da tauraro biya wanda shi wannan waje yana ƙunsan mutane yana amsan baki daga ƙasarmu Najeriya da maƙotamu da kuma ƙasashen Turawa duka su kan zo wanna guri domin shaƙatawa wannan guri an ƙawata shi da kujeru na ado kala-kala masu ban sha'awa wanda ko daga ina ka fito zaka so ka ga irin wannan ƙawataccen guri wanda kuma shi wannan guri koda yaushe yana tsaftace ne akwai masu gyara shi akwai ciyawa wanda ake shuka ta domin ita ma ta ƙara ƙawata gurin du a wannan gini wanda ake ce mi shi tauraro biyar wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani game da wannan hoto

wannan hoto yana nuna sojoji ne na ƙasan najeriya yayin da suke bikin yaye ɗalibansu ko bikin karrama wani shugabansu idan yazo sukan mishi wannan shiga da sukeyi na jajayan riguna da baƙaƙi wanda shi wannan shugaba zai hau mota buɗaɗɗiya yanda indan suna yaye ɗalibai ne to ɗaliban nan akan rabasu a akan rabasu zuwa kashi kashi inda ko wanne ɓangare akwai wanda ake bashi ya jagoranci wannan ɓangaran yayin da shi wannan shugaba da yake na sojoji wanda yana cikin wannan buɗaɗɗiyar motar da kuma sojoji da ke gaban motan da bayan motan da kuma gefe sai kuam cikin motan akwai wanda zasu shiga bayan motan masu kula da lafiyanshi ko lafiyar ta za a shiga wannan mota suna binsu yayin dashi wannan shugaba zai dinga zagayawa tun daga farkon a kashi na farko na wannan sojoji zai dinga bi har sai ya gama zaga yasu baki ɗaya yayin da idan ya gama zagayasu zai dawo ya samu guri da aka tanada domin shi ai mishi a sara mishi sannan ya samu guri ya zauna idan ya samu guri ya zauna daga nan kuma shi wanda yake jagorantar wannan yayin dalibai zai fara basu umarni nacewa yanxu za a fara shagulgula da biki na yayan wannan sojoji da suka kammala karɓan horo na wannan shekara daga nan za a fara kiɗe kiɗe da bushe bushe har akai cewa ansami sun kai cewa angama wannan taro haka zasu dinga yi har a gama wannan taro wanna su wuce wannan su wuce shi kuma wannan shugaba na sojoji yana jinjina musu yana yana nuna musu jindaɗinshi da farin cikin daga fuskansa zuwa kuma yanda yake nuna alama da gangan jikinshi suma suna nuna nasu haka akeyi har a gama

wannan hoto yana nuna mana magidanci ne tare da iyalinsa matansa da kuma yaransa yadda suke zaune cikin farin ciki yana so ya nuna mana cewa ba abu mai dadi da yawuce ace kana da mata da kuma yara sannan yan so ya nuna mana matasa da kuma yan mata wayanda basuyi aure ba muhimmancin aure da kuma cewa aure abune ba mai cutarwa ba abune wanda yake sanya farinciki ga zuciyan samu aure sannan kuma yana so ya nuna maka cewa muhimmancin yara idan idan kasami yara lokacin da akace gajiya tazo maka wannan yara sune zasu temakeka lokacin da ka gajiya sannan kuma in aka ce kasamu shugabanci to kasami wanda zai gajeka to bayan haka aure yana so? ya nuna mana amfani na iyali da kuma muhimmancin su da kuma nun ma mazaje da yara yanda ake zaman aure ya nuna musu cewa zaman aure ba zama ne na fada ko yaki ba tsakanin mata da miji zama ne na wanda yakan sa juna farin ciki da annashuwa da su kansu yaran ba rigima shine aure ba farin ciki shine aure abinda shi wannan hoto yake so ya karantar da mu kenan

wannan hoto um yana bayani ne naa yanda kabilaa kabilan yarbawa su kan yi shiga wanda in suna biki na al'adunsu wanda suke yin shi duk bayan shekara duk shekara idan ta zagayo su kan irin wannan biki to in zaa wannan biki su kan irin wannan shiga wanda yake nuna cewa shi wannan rawa da sukeyi naaa na al'ada na wanda ake yin shi duk shekara shekara sabanin yadda suke yin na biki su kuma wa'ennan mutane ana kiran su da suna um ana kiransu da ile ifi a cikin jahar osun wanda take nijeriya su kanyi ita wannan biki ne domin tunawa da wasu manya manya daga cikin kabilansu na yarbawa wato shi su wa'ennan mutane su kan um musu lakabi daa cewa sune irin mutane nasu wanda suka basu gudunmawa a cikin kabilansu kumaa su wannan kabila sun yarda cewa duk wani duk wani wani sarki ko wani babba a cikinsu su kan sa mashi suna dan da ne ga oduduwa wato shine wanda um wanda shi oduduwa shine suke kiran shi da kamar mutum na farko mutum na farko da ya fara mulki aa bangaren kabilan nasu na yarbawa kumaa ita wannan faada ta wannan shii sarki oduduwa din da suke girmama shi yana da gidansa ko kuma ace masarautan sa a chan jahar osun wanda nan ne yake zama ya zauna har lokacin da ya mutu a wannan jaha wannan shine suke kira daa oduduwa shi kuma wannan hoto yana nuna yadda sule rawa ne na al'adansu wanda suke yin shi na shekara shekara idan ta zagayo

A wannan hoto yana nuna rawa ne na kabila na yarbawa wanda sukeyi shi wanda shi wannan suna kiranshi da olojo ayarensu yarensu na yarbawa wanda shi wannan biki suna yin shine duk shekara in ta zagayo suke wannan biki domun nuna cewa shekara ta zagayo kuma shi wannan biki nada um ɗunbbun tarihi ga wannan kabila kamar yanda muk muka samo daga garesu cewar shi shi wannan al'ada da sukeyi suna yinshine domin tunawa da wato shi mafarinsu wanda suke kiranshi da Oduduwa waanda shine kakan kakan su wannan kabila na yarbawa kenan wanda as sukan danyi de wani abu dasu ce mai sarka wanda ake sakoshi daga sama wanda za shine yana alarmta cewa wannan kad alama ne na karfi shi wanna olaje wanda abunda yakeyi magana a wannan kaga sun sako wannan sarka shi yana nuna godiya ne ga Ubangijin daya hallicesu naa halitta daya musu da kuma barinsu dayayi adoran kasa sukan yishi ne duk karken shekara shima su wannan mutanen dasuke irin wannan al'ada suna jihar Osun ne wanda wannan ita jahan tana arewacin Nigeria ne wanda su mutanen wannan guri dukkansu sunyi amanna da imani cewa wannan sai sunyi wannan abun duk shekara sa'anan zasu iya ganin daidai ashekara mai kamawa daa alkhairai wanda ganin cewa idan basu yi wannan al'ada dasu ke yiba ze iya haifar musu da matsala wanda zasu iya habkawa cikin wani bala'i ko masifa ta haka sunyi imani cewa duk shekara se sun gabatar da wannan biki.

Wannan hoto ya na nuna rawa ne da al'ada na mutanen Isan wanda sukan yi shi ne yayin da suka sami ƙaruwa na haihuwa. Shi wannan biki su na yin shi ne lo lo yayin da za'a sa ma yaro suna ko kuma in za'a sa ma yara sunaye. Su na yin shi ne domin a'i a iya tabbatarwa da cewa an sa ma yaro ɗan gidan wane suna, kuma sunan kaza aka bashi. Kowa zai iya gane sunan wannan yaro abu mai abunda suka mai muhimmanci a cikin rayuwarsu ne cewa duk wani wanda yayi aure ya samu ɗa ko ya samu ƴaƴaye, wannan shi ne babban farin ciki nasu. Sukan yi wata tara su na irin wannan al'adu nasu. Su mutanen Isan suka su na ma su na gode ma Allah ne ta irin wannan ɗabi'a nasu da suke yi na raye-raye da waƙe-waƙe yanda da samarin su da dattijan su duk za su zo su samu guri su zauna suyi suyi da'ira yayin da yarinya ko yaro za su shigo tsakkiyan fili su na rawa su kuma su na musu tafi. Wanda shi ne yake alamta cewa wani abu sabo ko kuma wani abu na jin daɗi ko farin ciki ya shigo musu wannan ƙauye nasu, to za su taru domin su karrama da kuma nuna mahimmanci na wannan ƙaruwa da suka samu. Yayin da masu kuɗin su da attajiransu za su fito su nuna bajinta da da wannan dukiya da Allah ya basu domin nuna jin daɗin su da wannan ƙaruwa da suka samu a cikin mutanensu.

Wannan hoto yana nuna wani dabi'a ne na jahar oyo, wanda yana alamta tarihi ne na kazanta da wannan jahar tai suna akai, sabida karanci na gurin tattala wurin zuba shara wanda har sharar ya kan cewace kan karfin su, wanda su kan fito suna tara shi akan saman jakin baban gida, tun lokacin turawa wannan jaha tayi kaurin suna a kasashen na yammacin duniya, tun a wannan lokaci hanyoyin da suka rabu biyu da wanda ta shigo cikin gari da wanda ta fita wato manya manyan hanya wanda sune suka hada garin da sauran wasu jahohi, duka in ka bi ta wannan zaka ga zaka dinga cin karo da shara suna zuba su a buhunhuna wadda wannan shine yasa ake kiran lokacin da jiha wanda tafi kowacce jiha kazanta a Nigeria, akwai wata jiha wadda ake ce mata yiwu da kuma ojo, su ma sunyi kaurin suna wajen tara shara, a wannan jaha ta sami cigaba ne da saukin wannan kazanta a shekara ta dubu daya da goma sha daya, gwamna ajimobi ya karbi mulki a wannan jahar dik ya cire wannan damuwa da wannan jahar take fama dashi wanda a yanzu jihar ta tashi daga cikin jihohin da ake kira da mafi kazanta a Nigeria.

Wannan hoto yana nuna mutane ne wanda ake kiran su da masu kama mutane masu ta’ammali da ƙwayoyi da mayagu da mayagun kayan shaye-shaye wanda ƙasar najeriya ta naɗasune domin bincike da zakulo duk wasu masu yin ma’amala da wa’innan kayan shaye-shaye. Yayin da sukan fita bincike, wadda binciken su ya haɗa da gidaje, kasuwanni, asibitoci, bankuna da kuma kan manya-manyan ha ha hany hanya wanda sukan tsare hanya su tare motoci suna binciken motocin nan wadda daga bisani in suka samu motan da suke da kokwanto basu gamsu da ita ba sukan tsare wannan motan. A yayin da suke sukan fita wannan samame, sukan fita da bindigogin su da sauran kayan aikin su wato abun ƙulle hannu, wanda duk wanda suka kamashi sukan wuce dashi ne kai tsaye inda suke aje masu wannan ta’ammali da ƙwaya wadda daga bisani koda mutum ya masu gardama cewa baya sha suna mishi sukan ɗebi jinin shi ko fitsarin shi suyi gwaji wanda tanan sukan gano cewa mutum yana shan manya-manyan ƙwayoyi ko kuwa baya sha. Ta jinin shi da kuma fitsarin shi wannan shine babban aikin wa’innan mutane da suke wannan hoto da ƙasar najeriya ta naɗa su.

wannan hoto yana nuna ƴan sandan ƙasan najeriya ne ɗa ɗauke da riga wanda ke kare musu harbi da kuma bindigogi a hannun su yayin da suka kama wani ɗan ta'adda ko kuma masu zanga zanga lokacin da suke so a dakatar da masu ɗan sanda masu bincike su daina musu tozarci da wulaƙanci da suke musu na binsu lungu da saƙo suna kamo su yayin da ƴan sandan wasu daga cikinsu sukan suna dukan shi suna ta kashi da ƙafafunan su shi kuma ɗaya yana ƙoƙarin sa mishi abun ɗaure hadda wanda suka faɗi wanda su ƴan sandan najeriya suke yin amfani da shi yayin da suka kama mara gaskiya wannan hoto yana nuna cewa mutumin nan da yake ƙasa aahh wanda suke nema ne na ƴancin kansu wanda ake kira cewa suna yin zanga zangan lumana wanda daga ƙarke shugaban ƴan sanda na ƙasa na wannan lokaci ya bada damm duk wanda ya fito wannan zanga zanga aka kama shi ya zama ɗan tada zaune tsaye da tarzoma don haka su ƴan sanda wannan lokacin duk wanda suka kama suna ayyana shi a matsayin ɗan ta'adda ne su kama shi su ɗaure shi su tafi da shi wani ma har su dake shi yayin da yaso ya musu gaddama wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani game da wannan hoto na waye ne ƴan sandan najeriya

Wannan hoto ya na nuna yara ne en kasan, en kasan Afrika cikin farin ciki wanda ya ke nan suna cikin farin ciki da kuma koshin lafiya sannan shi yana, yana nuna irin gudunmawa da kungiya na ma su ba da tallafi na musamman da su ke ba wa mutanen, mutanen yamacin, arewancin duniya na baƙaƙen fata wanda su ke ba a kalla, yariruka kamar guda dubu biyu zuwa dubu uku a wannan a bangaren baƙaƙen fata domin su yaƙi cututuka mabanbanta maburin su shi ne a ce jamaa na kasan Afrika wanda, Engila ta goya su su sami ta gomashi na gudumawa na lafiyar na magunguna da ga kasashen turawa wanda shi babban burin su na wannan su turawa ko kuma wadan da maza da matan su shi ne su aje ko kuma su kafa wani mutane wanda za su tsetseta mutane na yankin Afrika wanda da ga bisani za su zama cewa, sun zama mutane ingantattu masu isheshen lafiya da haka shiyasa su ke taimaka ma kananan yara wanda shi wannan hoto ya na nuna yanda yaran su ke cikin koshin lafiya da an'nashuwa da kuma farin ciki wannan shi ne dan takaceciyar bayani game da bayani na wannan hoto wanda a ka sa.

wannan hoto yana nuna masaurauta ne na jamhoriyan benin, a kasan najeriya. Da ma'aikata su kan sukan je su duka su sa giwowin su a gaban sarki a fadan sa wanda aka yi ta ba baban ba sarautan ba zasu je suna Allah ya taimake sarki suna yi suna dukar da kansa kasa su daga su kai shi kasa su dago shi sama. Rana yana haska mus.. suna... rana na haska musu ido sauran mabiya sarki zasu tsaya a bayan shi shi kuma wato shugaba wanda yake bin sarki ana ce mishi osa shima zai zo kasa sai ya tsaya a baya sai shima yayi gaisuwa shi osa da shi sarkin wato mai.. me daraja ta daya shima zai fito tun ƙarfe takwas a kalla sai ya kai awa bakwai yana wannan nuna kan shi ga um gaa mutanen dake gurin wannan yazo yayi gaisuwa ya wuce wannan yazo yayi gaisuwa ya wuce. Sannan yanayin yanda suke rantsarda ranar nada sarki duk wani kasashe na afrika da suke amfani da irin wannan salon mulki irin na su zasu zo wannan bikin domin nuna musu goyon baya da nuna musu cewa suna tare sannan kuma da tabbatar da tuta nasu na wannan al'ada na wannan.. na wannan alumma da suka yarda da irin wannan salon irin wannan mulki

wannan wajen bauta ne na ƙabilan yarbawa na yaran odun wanda su nayin shine kaman wani sadaukarwa ko biki wanda suke kiranshi da Oromila shine wannan abu sunayin shi ne domin rabe-rabe na wasu manya um daga cikinsu na ƙabilan su na yarbawa na nuna malinta ko kuma wasu daga cikin muhimman mutane ɓangaren su ta yanda zasu rinƙa kiyayewa duka. Abubuwab da za su farudasu na rayuwarsu koma tafiyar in zasu yi to wannan guri da suke zuwa imani da shi cewa idan su ka je suka sami wannan wurin na bauta nasu da suka zagaye shi suka ɗaura mishi farin ƙyalle da jjini to nan su kan je duk wanda yake da wata biyan buƙata nan za shi ya rusuna a gaban wannan farin ƙyalle da jini da suka sa ka kewaye shi zasu duƙuna su ta faɗan ma wannan wato shi allahn nasu da suka yarda dashi cewa idan basuyi je sun sanar da shi buƙatun su ba su na ganin cewa um ba zai kyau ba to don haka duk wasu daga cikin wannan ƙabilan na Odun su kanje wannan wuri, domin su gabatar da kawunan su ta hanyar ibada.

wannan manya manyan motoci ne wanda gwamnan jahar Edo me suna Adiyinka Monday wanda ya siyar ma jahar um guda hamsin da shida masu ƙiran Toyota wanda ya samar dasu domin zirga zirga na wannan na wannan na mutanen wannan jiha domin rage raɗaɗi na kuɗin tafiye tafiye ya miƙa wannan motoci ga hukumar kula da tafiye tafiye na wannan jiha bayan haka kuma gwamna ya ƙara siyan guda talatin da takwas masu ƙirar Hillux da kuma masu guda sha shida masu suna prado wato tsu na ma'aikatan tsaro na ɓangaren ma'aikatan tsaro suma ya siya musu irin wannan motoci duk domin sauƙaƙa ma mutanen wannan jaha ta ɓangaren sufuri waƴan nan motocin an sasu akan tsari ne na tafiye tafiye wanda idan kuka lura da hotonan da kyau zakuga cewa akwai mutane waƴanda aka ɗauke su aiki masamman domin kula da waƴannan motoci shiyasa zaku gansu gasu nan a jikin hoto wasu sun sa kaya me ruwan ganye da ruwan kwai wanda waƴannan shine yake nuna cewa alamar waƴannan ma'aikata ne na wannan motoci da gwamnan Monday ya siye su kuma suma yanda bayan ya ɗauke su suma an musu tsari ne a matsayin kaman ma'aikata na wucin gadi wanda ita gwamnatin jihar Edo zata riƙa biyan su duk ƙarshan wata wannan shine ɗan taƙaitaccan bayani game da waƴan nan motoci wanda shi gwamna na jahar Edo ya ƙaddamar ya siyar musu

wannan bidiyo yana nuna wata mage ne ita wannan mage wata hallita ne wadda take rayuwa a cikin mutane sannan kuma tana da dabi'a irin na mutane ta wani bangare wanda bata yin kashi a guri mai kyau yayin da take jin kashi takan kebe kanta sannan mage hallita ce wadda take da sabo da mutum in ta saba da mutum to in bashi ya mata abu ba bata yadda sannan tana da dabi'a irin na zakanya irin su damisa da sauransu ah sannan suna da banbanci dana kashashen turawa dana kasashen bakin fata kuma sannan su hallita ne wanda basu san takura kuma suna cin abinci duk wani abincin da mutum ya ke ci suma suna ci sannan kuma su dabbobi ne wanda suke da son jikin mutum ko da yaushe zaka gansu duk inda suka ga mutum suna kwanciya ajikinshi suna nannade kansu ajikin mutum sannan akwaisu kala kala akwai masu ruwan kasa akwai bakake akwai kuma masu ruwan masu ruwan kasa da fari kamar wannan wanda take hoton sannan suna da haqora masu tsini sannan da kaifi ana cewa haqora gaban bakin ta fika yayinda in a kwai wani abu da take bukata tana sanarwa wanda yake kula da ita ta hanyan kuka wanda da tayi kuka ya kan fahimci abunda take nufi tanayin kuka bangare biyu yayin da take jin yunwa tana yin kuka intaji matsi ko an takura mata takan yi kuka ko kuma idan an takura mata tana bukatar na miji idan mace ne ko na miji yana bukatar mace shima yakan yi kuka wannan sune hanyoyi da ake gane abubuwan da ita wannan mage take bukata

um Wannan wata dabba ne, ga ta nan a kwance um alade ne gashi nan a kwance ya na shayar da su na shayar da 'yayan shi mama ne ga su nan ga 'yayan nan har gurin, har guda kusan biyar ne ga su nan ta kwanta ta budo masu wannan mama su na sha ah toh, da ita su basu girma in suna kanana ba sa cin abinci za ka gan wannan mama shi suke sha shi ne wanda ya ke shi ne abincin su shi ne abincin su in su na sha shi ne za su ruka girma in ba su shan shi, za ka gan toh akwai matsala wan shi za su dinga sha, har su kai har su kai munzulin da za ta yaye su in ta yaye su, shi ne za su dena shan wannan mama za su koma, su na cin abinci kaman yanda suma manyan su ke su ke ci ga shi nan tana ta shayar da wa'en nan 'yaya nata yanda su ke da yawan nan idan a tsaye ne gaskiya ba za su ruka shan wannan ba ma, yanda ya kamata ba toh ama yanda ta kwanta yanda ta kwanta, haka shi ne zasu ruka shan wannan mama yanda yanda ya kamta um ga ya nan, su na ta shan mama ga ta nan a kwance ta na ta shayar da 'yayan su wanda 'yayan nan na su 'yayan nan na ta idan su na shan wannan mama, za su yi girma sosai za su yi girma sosai wanda shi ne a yanzu shi ne abincin su sabida kananu ne yara ne kananu ne da aka ba ko wannan mama wanda ta ke shayar da su shi ne zai ruka sa su su yi girma su yi lafiya su yi lafiya har zuwa lokacin da za su girma, su dena shan wannan su dena shan wannan mama har zuwa lokacin da za su, su dena shan wannan mama toh ga ya nan dai, ta na kwance ta na ta shayar da wadannan 'yayan na ta a kwance

Wannan hoto, yana nuna yara ne guda uku ko wannan su, dauke da tsinsiya da abun zuba shara suna sabtace guri wanda yake nuna waennan yara sun yi lefi ne ko sun ma gwamnatin kasa lefi ko kuma sun yi wa anhuwa lefi wanda abun da hoton ke nunawa cewa an sa su yin wannan aiki ne na shara da tsabtace guri domin horar da su da nuna musu cewa sun yi ba daidai ba. Ko kuma akan sa yara irin wannan aiki ne ya, domin a nuna musu kurakuran su, na wane aiki da suka aikata marar kyau wane lokacin kuma, akan sa su domin a koya musu tsabta. wane lokacin akan sa yara irin wannan aiki idan suka yi wane abu kaman misali a ce sun, sun zama yan gizo wanda suke yi wa mutane barna idan gwamnati ta kama su, taga cewa basuyi sa a daure su ba toh se ta bullo da wane hanya wanda shi alkali ze fito da hanyan da za a dinga horar da su, wanda za a ba su wane aiki wanda za su so'oin su a cikin gari, a sa suna wanan aikin kowa yana kallon su. Kowa yana kallon su domin a nuna musu cewa nan gaba idan suka aikata aiki irin wannan, toh horon za a musu yafi wannan domin yanzu ana so a gaya musu shekarun u be kai dauri ba se sa aka musu wannan, toh nan gaba in suka kara shekaru, suka aikata abin da ya fi wannan, toh ya fi wannan wannan shine abun da wannan hoto yake

Wannan hoto yana nuna mana iyali ne masu yawa wanda ya kama daga iyaye da iyaiya'n su inda suka shirya wata liyafa na cin abinci wanda suka yi girki kala kala yayen da da yaran da iyayen suna gida, suna cikin hutu. wanda suka hada zuwa lokaci guda domin gabatar da cin abinci da baki. Wannan dabi'a ce ta turawa wanda idan suna na hutu wato idan yaransu suna gida basu je makaranta ba, toh sukan hada irin wannan liyafa ta cin abinci wanda kowa da kowa da ke cikin wannan family har ma su gayyaci wasu daga cikin abokai wanda suke hadu da su su ci wannan abincin. Irin wannan abinci ana yin sa ne kala kala wanda akan girka irin abubuwan da aka kwana biyu ba'a ci irin sa ba ko kuma ana cin shi ba ko da yaushe ba irin su abincin da ake yi, irin su na ganyeki da wanda aka yi shi da su fulawa da kifi da nama wanda ake jijjiga shi a yishi suna ce mishi abun da ake za'a yi da kifi ko wane nama sauran irin wannan kayyayakin marmari na soye-soye da gashe-gashe wanda mutum za su ci da kayan lambu duk za zo da shi daga sauran kayan girki ne da kullum za zo da shi, a hada, a girka a taru a ci a lokaci guda wannan shi ne hoton nake mana bayani a kai.

wannan hoto yana nuna taro ne na zalla mata wanda mafi yawa irin wannan taro na zalla mata yana faruwa ne lokacin da aka kira wani gangami a wani tallafi da za a bawa mata ko kuma wasu sana'oi da za a koyawa mata zalla a nigeria ko wata ƙasa na africa wanda domin a rage musu raɗaɗe na talauci na wannan ƙasan kuma akanyi wannan abun ne domin a nunawa mata cewa suma suna da dama da maza suke dashi na wajan morewa ababan rayuwa ababen jindaɗi da makamantan irin wa innan abubuwa to yawanci wa innan sana'oi da ake koya wa mata ana ƙarfafa musu gwiwa ne domin idan sun koye wa innan sana'oi suje su ɗabbaƙa shi a gida wato surin ga yinshi a gida domin ya taimaka musu cikin al'amuransu na yau da kullin kuma su rinƙa cire cewa suna da banbanci da maza na wasu abubuwa da suke kamar wanda zaka ga cewa mata sunfi maza ko kuma ace maza suna iya kaza mata basa iya kaza to yawanci akan tara mata ne irin haka domin a koyar da su cewa duk wani abunda namiji yayi itama mace tana iya yi a cikin garinsu ne ko a unguwarsu ne ya danganta ne da yanayin waje ko wuri ko garin da macan ta fito to ko da yaushe zaka ga cewa ana koyar dasu irin wannan abubuwa akan koma ɗebi yarane wanda suke matan da suke daga shekara sha taƙwas zuwa arba'in a koya musu irin wannan sana'oin har zuwa wani lokacin na tsawan wata uku wani lokacin wata shida wani lokacin shekara ya danganta dai da wanda suka ɗauki nauyin abun wannan shine irin abubuwan da yake kawo taran mata irin wannan sallah

Wannan hoto yana nuna yaro ne da ƙoƙo yana shan ruwa mai datti wato ruwa mara tsafta wanda yana nuna yaron ɗan ƙasan Arewacin Sudan ne yanayin kalan shi da kuma yanayin fuskan shi Yana nuna cewa yana shan ruwa ne irin mai wanda ya gurɓata da jar ƙasa wadda wannan ruwa zai iya taɓa lafiyar shi da lafiyan mutanen garin da yake zaune duk da cewa ana yaƙi da irin wannan ruwa mai datti amma ana fuskantan matsaloli na rashin ruwa na famfo da wanda ake haƙowa da ƙarƙashin ƙasa yand, saboda yanayin ƙasan da suke da shi a garuruwansu don haka ba su cika samun ruwa mai tsafta ba cancan sai yayin da aka ce an shiga damuna wato lokacin ruwan sama shi ne sukan iya samun irin wannan ruwa mai tsafta har su samu sauƙi wanda zai wanke musu tituna da sauransu Mutane ƙasan sun suna fuskantan hanyoyin da za su yi domin su tsaftace ruwan domin shan su da kuma tsaftan shi don ganin cewa mutanen ƙasansu suna shan ruwa mai tsafta wadda har ƙungiya na ƙasashen duniya sukan ba irin wannan ƙasa wanda suke fama da irin wannan matsalolin ruwa mai datti da cututtuka gudunmawa domin tsaftace musu wannan ruwan su samu kariya daga shi ruwan ya tsaftace su ringa sha. Wannan abin da wannan hoto yake nunawa ke nan na rashin shan ruwa, na rashin tsafta na ruwa.

Wannan Hoto Yana nuna cewa Mutane ne wanda Sike Taimakon na ƙasan su! Wanda idan mu Kalli hoton da kyau Za muga cewa ga.. Buhunnan shinkafa nan Dah.. Alkama Da fulawa Da man gyaɗa Da taliya Da kumaaa Kujeru Ko keke Na guragu na zamani Na daukan kuma daukan marassa lafiya Wasu ƙungiyoyi ne Wanda sukeee suka haɗu Dominn Taimaka wa um Masu Naƙasa Ko masu karamin karfi Yanda yake nuna wannan mutane Suna yin wannan Taimako ne Dominn.. Su.. Pito da wani hanya Cigaba Da Tattalin arziƙi Da kumaa Ganin cewa Anguwanni da muke Dasu.. Sun cigaba Ta hanyan ɗauke masu wasu Damuwa nasu Wanda su bazasu iya yida kansu bah Ko kuma taimaka masu da abinda zasu ci Domin su iya samu Su aiwatar da wasu abubuwa Wanda idann Mutum najin yunwa! Akwai abubuwan dayawa da bazaiiya yibah Toh, sun ɗauki wannan aiki a matsayin Abune da suka sama kansu Wanda Bazasu iya taimakon duniya baki ɗaya Amma suna iya taimakon... Wanii Anguwa Ko karamin gari! Masu ɗan Matsaloli Domin kawo masu mafita Domin su iya dogaro da kansu Daga nan sukan ɗan Kawo masu hanyoyi Wanda zasu Koyar dasu wasu.. Sanao'i Kamar su... Noma. Da sauran su

Wannan hoto yana nuna yara ne ko mutanan gari da suka zauna suka zagaye wuri d ɗaya suka zauna zai iya cewa sunzo ne daga gidaje daban daban ko kuma sunzo ne daga gida ɗaya wanda zasu zauna lokaci guda suna wa suna bawa junayen su shawara wanda zai kawo musu cigaba kamar su su ringa bama junayen su shawarwari da ɗaukar, da wani ya ɗauki nauyin wani a nan irin wannan zaman ne suke yi ko wasu aikace-aikace in wani yana dashi zasu a nan za'a kawo sai a san yadda za'a yi a taimake shi kamar su su shirya yadda za'a riƙa sulhu a tsakanin su ko nawani, ko kuma na wani bala'i idan ya samu wani yadda za'a yi shima a taimake shi ko kuma sukan yi ko kuma sukan zauna su yanke, in sukai irin wannan zaman ne domin yanke hukunci wanda kowa da kowa da yake wannan wurin zai gamsu da hukuncin da aka yanke irin wannan zaman kuma yakan kawo musu haɗin kai na gida da gida, wannan gida da wannan gida, wannan gida da wannan gida har wani yaga ya ɗaukan nauyin wancan gidan, wani kaga yana ɗaukan nauyin wancan gidan sakamakon cewa kowa a gidan kowane da yake zuwa wurin nan yana faɗan matsalolin shi wancan ma na faɗar nashi ta nan ne zasu iya jin matsalar wane su gane taya zasu taimake shi ko kuma mutum yakan duk wanda yake, suke gida ɗaya in yana da wat nauyi yakan taimake shi suga taya zasi su shawo kan wanan matsalar ko kuma suji matsalolin garin su taya zasu shayo kan matsalolin garin su da sauran irin wannan abubuwa rin wa'yannan masu irin wannan zaman haka suke wanda zai shiga tsakiya ya gama, wannan yazo oya gama suzo su faɗu sun zama gida ɗaya a wurin ƙauyen wannan shine ɗan takaitaccen bayani game da wannan hoto

wannan hoto yana nuna mace ce ɗauke da goyo um sannan yana nuna mana yanda mace ya kamaya ta riga koya ɗanta a bayanta domin guje masa jini yai ya dawo masa akai domin kula da lafiyanshi yawanci likitoci sukan koyarda mata yanda ya kamata su riƙa ɗaukar yaro da yanda ya kamata su ringa goya yaron kaman su jariri irin ɗan she ɗan wata biyu ko sama da haka ma fi ƙaranci a ce wata uku wannan nauyin da yaron nan ya kamata a goya shi a baya domin ya riƙa shan iska yanda ya kamata ta hanci ba tare da ya wahala ba kuma fuskanshi ya ka cewa zai iya juya fuskanshi duy yanda yake so a bayan mahaifiyansa ba tare da ya takura ba ko ace wuyansa ya maƙale irin wa'yannan yaran da suke samun irin wa'yan nan goyon wanda ake matse musu wuya wanda ba sa iya juyawa zai iya haifar masu da babbar matsala wanda daga ƙarshe ma in yaron ya je ya kasa juya wa yadda yake so yakan sa shi cikin matsalan wanda daga ƙarshe ma zai iya sa yaron ya mutu naka ne akan koyar da su yanda za sui ɗauki 'ya'yayansu da kuma yanda za su rinƙa sa su a baya domin gujewa jefa irin wannan yaran da wanda ba su iya magana cikin matsala wanda dag karke zai iya haifar da mummunan matsala ko kuma lafiyarsu a taƙaice wannan shi ne wannan abun da wannan hoto yake so ya nuna mana

wannan hoto yana nuna mace ce ƴar aikin gida yayinda ta samo ruwa da tsimma tana tsaftace lungu da saƙo na jikin ƙarafina dake wannan gida wanda bisa al'ada yanda aka sani daman duk wanda akace an daukeshi aiki mace ko namiji kan daukesu ne domin tsafta na mahalli da sauran aikace aikace na gida irinsu wanki na yara ta dafa masu abinci da sauran makamantan aikace aikace irin wannan ita wannan matan tana uhm na ɗibo ruwane tana wanke-wanke da goge-goge uhm wannan gida da muka ganshi babban gida ne wanda yaka nuna cewa wannan aiki zai iya daukan ta lokace mai tsawo kafin ta gama duba da irin yanayin girman gidan dan haka masu aikin gida wannan shine dan kadan daga cikin aikac aikace irin nasu na tsafta to wannan hoto yanaso yanuna mana aikine na yaro gida da kuma yanda yake tsaftace gidan shi wannan hoto yake so ya karantadamu

Wannan hoto yana nuna al'ada ne daga cikin al'adu na yanda ake gabatar da neman izini ko neman aure na ƙabila na Ejo wanda a lokacin da za ai wannan gabatar da wannan biki shi an amarya za ta zo ba tayi dariya ba ta zauna ango shi kuma zai zo da kuɗi me ɗinbin yawa a tare da shi zai zo yayi tama yayi tama amaryar nan manne da kudi yayi ta mata manne da kuɗi wannan shi ne hanyan wasanni na al'adansu wanda zai sa kawo farin ciki wanda ita wannan amarya wannan ango za ta fahimci cewa wannan ango yana sonta wannan shi ne sadaki na so da suke yi nasu wanda zai nuna cewa eh wannan ango na santa wannan shi ne abinda suke yi na wannan al'ada na su shi kuma ango danginshi za su fito su ma tare da kuɗi da sauran wasu abubuwan more rayuwa za su zo su fanshi wannan amarya a wajen za su fanshi ango a amarya a wajen danginta wanda daga bisani daga ƙarshe ya riƙe mata ya riƙe ta wanda riƙo suke na al'ada wanda shi ne aure na al'ada wanda za sui za suyi wannan al'ada ne um hanyan um fadan ƙa'idoji na wannan yare nasu na ƙabilar Ibo sadaki a faɗi sadakin ko nawa ne sannan su miƙa su ƙarɓa sannan sai su fara shagulgula na bikinsu amma wannan zubewar da suke a kasa wannan alama ne na nuna nema a al'adansu wannan shi ne wannan hoto yake mana bayani.

wannan hoto yana da masoya ne guda biyu suna nuna ma junansu farin ciki wanda bisa al'ada inka ga mace da namiji suna dariya wannan yana nuna maka cewa suna cikin farin ciki da annishuwa a wannan lokaci yana nuna cewa ba sa cikin wani damuwa wanda yana nuna cewa wannan soyayyar nasu tana tafiya yanda ya kamata ba tare da matsala ba duk wanda yake soyayya yasan kuma me ake nufi da soyayya idan yaga fuskar wa innan mutane guda byu mace da namiji yasan cewa lallai akwai farin ciki da kuma annushuwa a tare dasu duba da yanayi na yanayin lokaci zaka ga cewa shi soyayya wani abu ne wanda yake cikin zuciya wanda yakan baiyana ne a fuska soyayya takan baiyana ne a fuska abunda ke cikin zuciya shike baiyana a fuskan ko shi namijin ko na macan fuskansu ne yake nuna halin da suke ciki hali na farin ciki ko hali na damuwa kuma mace batayin dariya ga wanda bata ƙaunanshi to wannan hoto yana nuna su irin tsabar soyaya ne da zurfin soyayya da wannan namiji yake ma wannan macan ita ma da irin zurfin soyayyar da take nuna mishi shine abunda wannan hoto yakeso ya karantar damu ko ya nuna mana yanda farin ciki yakan baiyana na soyayya a cikin fuskoƙin mutane

wannan hoto yana nuna mace ce tare da ƙaramin yaro ɗan shekara biyu zuwa uku ɗauke da tsintsiya tana shara tana tsaftace muhallinsu wanda shi wannan yaran yana tsaye kusa da ita wande yake nuna irin yanayin gidan da suke zaune ciki gida ne wanda aka rufeshi da itatu da yayi wato akai musu rufi na jibga wanda yake nuna cewa wannan matar takala ce kuma ya nuna cewa a lokacin da take wannan shara suna cikin yanayi ne na sanyi duba da yanayin shigan da tayi da kuma shigan da taima shi yaran da suke tare tanayin wannan aikin ne da safe kafin rana ya fito lokacin basuma riga sun sami sun karya ba kuma yana nuna cewa itane take aikace aikace na gidan domin a hotan nan na cewa daga ita sai yaran ne babu namiji a cikin gidan wanda zai taimaketa kuma ya nuna cewa su talakawa ne wanda suke buƙatan taimaƙo duba da yanayin gidan cewa gidan talakawa ne wanda suke buƙatan gudun nawa wannan shine wannan hoto yakeso ya ya nuna mana

Wannan hoto yana nuna mana yaro ne da ƙanin sa yayin da yaro ya buɗe baki ake ɗiga masa magani na rigakafi wanda ƙungiya na wanda suke ba da tallafi na magani na ƙananan yara na duniya suke yi wanda idan aka duba da kyau za'a ga cewa yara ne ƙanana wanda ake basu wannan magunguna wanda ana yi ne domin a rage yawan yara masu ɗauke da cututtuka ko kuma wanda basu kamu da shi ba a yi musu rigakafi na kar su kamu da shi an fi ma yara irin wannan musamman a ɓangaren Arewacin duniya wato an fi yi wa baƙaƙen fata wanda yaran da ake musu wannan abu a masu bincike na duniya sun gano cewa sun kai adadin muta yara yara guda miliyan uku da dubu ɗari uku wanda suka karɓi wannan allura na rigakafi wanda daga bisani shi wannan rigakafi da ake yi ana yin shi lokaci bayan lokaci domin idan aka haifi sababbin yara akan je suma ai musu wannan rigakafin dan haka shiyasa sukan maida shi lokaci bayan lokaci kamar irin lokacin da aka samu cutan cuta irin na na wanda kowa da kowa kan iya kamawa to sukan bada mahimmanci ga irin wannan cututtukan sosai yadda daga haihuwan yaro akan yi mishi ta hanyar ɗiga masa magani ko yi masa allura to waƴannan sune hanyoyi da ake bi na kare ƙananan yara daga ɗaukar cututtuka wannan shi ne ɗan taƙaitacen bayani game da wannan hoto.

wannan hoto yana nuna dandazo ne na yara wanda ya ka ina nuna cewa yara ne mabuƙata wanda suke da buƙatan taimako domin su samu rayuwa me inganci kuma yana nuna cewa waɗannan yaran marayu ne maj mafi yawancinsu suna neman a tallafi rayuwansu domin su tsira su kuma samun yanda za ai su samu abinci da abin sha da kuma ilimi um dan muka fahimta cewa rayuwan yaro irin wa'yannan ba tare da ba su abinci ba da ba su ilimi ba yakan jefa rayuwarsu cikin hatsari wanda daga ƙarke za su iya zama 'yan ta'adda wanda za su dawo kuma su addabi unguwanni da garuruwa irin ya nuna cewa wa'yannan yaran suna neman wanda ze taimaki rayuwarsu ne domin su daka maraicin da suke yi su samu wanda za su riƙe su a matsayin iyaye na dindin din wanda za su kula da komai na su wanda suka taimakonsu don ganin su ma sun sami ingantaccen rayuwa su ma su sami hanyar da za a iya damawa da su a duniya kaman irinsu ace sabi kaya um duba da hoton za ka cewa kayayyakinsu duka matattu ne samu wanda za su kula musu ba su kayan da riƙa sawa abincin me gina jiki da sauransu wannan shi ne abinda a taƙaice wanman hoto yake karantar damu ko yake nuna mana

Wannan hoto, um Yana nuna yara ne da suke Cikin tsanani na talauci Duba da yanda Yaran kowa da, Kwano na abinci! A gabanshi wanda yake nuna cewa yaran Suna cin abincin ne sakamakon Basu saba ci ƴanda ya kamata ba Suna hannu baka, hannu kwarya Yayin da hoton ke nuna cewa waƴannan yaran ƴaƴan talakawa ne hakama um Cin abincin shi kanshi Ana cin abincin ne Da sauri sauri nuna cikin yunwa Kuma Muka duba da kyau Za muga kowane yaro Yana cikin Damuwa Fuskan shi Kuma Ko wane yaro babu Walwala Ko farin ciki A fuskan shi Wanda hoton kuma yana nuna cewa waƴannan yaran ƴan kasashen afri Um afrika ne Wanda Talauci Yasa sun zama cewa Gidan su Baza su iya riƙe suba Ko kuma Baza su iya basu abinci Wanda Zai isar dasu ba um dan haka Wannan hoto Ya nuna cewa waƴannan yara Suna bukatan Taimako daga Attajirai Ko gwamnati Da sauran su Domin a tallafi rayuwan su! Suma su zama Mutane wanda um Zasu kasance cikin farin cikin A koda yaushe Wannan shine ɗan taƙaitaccen Bayani game da Wannan hoto Da aka sa